Association ne layma ndiiki ka soxalamaayo parce que déja maire a garanga xam waxtan fo den ten xan i mbi' délégation na andoona eye commune ke andoona yee fop den mbidu in mene ta ref Pataar, ta ref Tooki. Ta ref Pataar Siin, Mbelakajaw. Jawle fop Caare Njalgi Jaxaaw xan i ndet mbaxtan fo den parce que bo i nqendana mene tamit to waaga ngendanee waagee soti parce que xaye jeg wa na sutoora maaga a ngara ndoka a yaqaayo alo. Alo, alo. bon a fi'angaan rek i laya pog oxene a waaga insister rek na 7171714 a fi'angaan rek xan o daaw Modou Ndiaye wala khadim Dione a fi'angaan rek association ne importance um ten refu i mbaag o njeg dople parce que i ndjegee doole .Parce que tank i njegee doole tigee waagee ñaaƴ. Doole fe ten ref xar oxu refna no saate fa refoona saɗkatiro fi' tig saam xa no ande a jega association na refna maaga xan a jeg bureau fa refna maaga bo andoona yee ku bugoona fi' xan o diid laya a bo bugma fi' kat wene xan a ŋayin kene took alo alo alo <noise> bismila in way nanang a paax. Aca bon réseau fe feleeru i insiter rek no 7171714 ɓaat o layaa ndiki rek ee population ne fop ka jeg wa andoona yee ten a anda mais ga saɗka a qoox . Donc il faut que i mbi'un réseau réseau andoona yee oxu refna ma fodoona xan o waag o aar saax laga bo ande sax in wene sax i mbugkatwe mbidaa agent eaux et foret fe bugkatee sonaa. Mais population no fa qoox den den den na aarankan a qoox den a koƥ ale pour kene koy in way nqeɗa mairie ke fop da mbi' convention local ka andoona yee vraiment xan a tax kene yooɓan calel ke. Parce que kene i layaa fop tant que convention locale jegee xan a jeg ma andoona yee xan a yaaco sookee fok i impliquer population no décision ke andoona yee den na nqotel den na moofka lay ee kene kat fat i mbondin kene mbondin kene bo o feet ku na fi'el xan o ande kene kat in mbi'anun a qoox in. Mairie ke yit a ande environnement ke ref compétence transferer fa andoona yee mairie mayu no budjet den nangiim o ga'aa volet environnement ten mayee boog. Mayu nangee investir a no environnement mayu to kene environnement presque ten ref base no environnement ndiiki parce que environnement o layangaan rek paquet yo. o wod fo o ɓaal oxey teen, o ñoow oxey teen donc kene xa taxu mairie ke a négliger anooyo bo den fa qoox den in way layaa den ee commune nu refna ka war o xot initiative. A recruter un agent de l' environnement xa taxun parce que dèjà den meme caution ke da ndabdel mairie fe ka jeg teen a las .Xar tax bog da nqaƴa xa ɓay den a ɗeeta population ne da yaqaa environnement fe. Donc in way nqeɗae den mairie ke tout fat da recruter des agents de l' enviroinnement agent ka andoona yee quand il sagit de sensibliser la population xan a ndeta mbaxtan fa den.

Xan a ndet a mbi'an a den formation to kene fop base fe no kene fop ten ref formation sensiblisation. Sensibliser no ka andoona yee andiranooyo, former a den no ka andoona yee andiranooyo pour da mbaag o ande a conscient a ande kene kat i mbi'angaan kene na cunga in teen .Mais xar taxu mairie ke andee qoox den no kene. O ɗeetangaan volet santé éducation fop c' est vrai investir a ten a jega doole mais xa taxu environnement daal mi daal. Alo, alo. alo. In way njeegluwaa a paax a paax andaam ee problème réseau yo in way njeegluwaa auditeur ke a paax, a paax, a paax a paax ɓaata lay fo mairie ke rek parce que mayu koy ga yaac o négliger environnement fe. Too il faut i layan a den koy parce que environnement ka fog no compétence transferer ke il faut den da ngeenu teen a keen ceek. Mais mbug o timaa ɗeeta rek timaa ɗeetaa a koƥ ale yaqel comme ca refee ƭat nen ngeenoorna no éducation fo santé. Neene nu mbaru ngeenoor no enrironnement fe mbi' teen vision na andoona yee xan a waag o soutenir population ne ta servir agent ke da mbaag o former a population ne a sensibliser a den pourquoi pas mais kene environnement ten ref base fop . O éléve o wodangee ka waag o jangik mais au lieu o investir a na santé mais o investir anga no environnement fat a worong ee invertir a na santé parce que ñaam bo giñ kaa ataa o wod fo ɓaal. O xeexange waagiro jeg o wod fo ɓaal. Éducation i ndokanga teen o ndeɓandoong oxe ka andoona yee ka inor no mbind ke ta ñamna maaga a jeg tooke waagee wod. A ñaamangee giñ waagee jang bon foogaam ee environnement fen négliger angan rek nu négliger a éducation fa santé .Bien vrai koy nuun mbay investir a teen mais fat a worong ee o investir angee na environnement fe nuun way yaqaa ken investir na maana . Too mairie ke fop ka fi' nen koy gaa ɗaan parce que agent eaux et foret fe rek kaam dam'u yee ten waru aar a koƥ ale non non comme ka ref compétence transférée nuun xar ref teen a keen nuun nun mairie ke. Refee yee pour o kiin a bugg autorisation a ret ma chef de village ta signer in ta gar nu signer in ta ret .Koo ga'aa mairie ka andoona yee sax ka autorisation a atel maaga da ngaraa signer in comme ca rek a ngañin ta ret sans pour autant sax da vérifier ke da signer a. Gaa ataa demande ale rek autorisation de coupe wala da ngar a ɗdeet neen rek a signer sans de vérifier ce qui veut dire que den sax andee importance environnement .A jega wa andoona yee nqaƴee teen a yiif den o kiin a gar a at a demande um: kaam bug o god manaam ndaf ɓetu ɗik kaam bugo maaf ɓak ɓetik wo o gar rek bon ka war o signer el maaga rek o xotin signer in nene wo responsablité fe saqoona sax andino. Parce que waxey signer ka andoona yee wo warno aar sokoy signer xaƴa ta retaa ma agent eaux et foret kene refee ƭat .Bon c' est vrai que a retanga ma agent eaux et foret a refanga ndaxar na naa maafel xan a gara fi' le constat. Mais a fi'anga le constat ba ƴut a warange maafel xan a laynge ba maafel ndaa wo fene andoona yee wo signer et no signer wo waru vérifier kaaga bo ƴut xar tax o godan a demande ale xa taxu o fi'an . Xar taxu o at mene a demande ale pour i mbi'anong o ten .O signer nga ten ta lay ee kaam bug o god nangam nangam o lire a demande ale layin ee xar taxu xa jublu wo no kene kaam maafan pour gen a waagee nan kaam maafan a yaam ka menancer parce que ndaxar ka refaa o mbiñ bala ta menancer na a waaga maafa war o kiin wala ta war njegel wala ta yaq sax dekuwaay fe ndaxar naaga a waage god .

Mais gar a gar rek cooxel a demande rek gar signer comme ca mairie ke mexey préter a nuun attenetion o kene parce que popuation ne ka jeg wa andoona yee ga ƴiiƴ gaa ngaraa lay ee kene bugum a soɓka da mbugna guutira fo kene nuun mairie ke comme nuun na signer a kene vous etes responsable Um layahinan na nuun. Alo
alo
Wa siriñ oxe
naan mbi'u
Wa in way men rek sante a roog a paax a paax an oxeene waay.
jam soom kay
barikala
Kaam bug'u lay no keen layaa ndiiki no njiriñ ndaxar.
ano yee ano,
A gon le de kaam bug'un o raw rek.
A xupa jeg waay cooxeena in rek xan a faax teen lool way .
a
Me gon le xan a faax teen lool way fo me o xooytitaa
<noise> Me kaam bug o raw gon le bo jaf lakas.
Koo rawaa gon le bo jaf lakas , a fi'a nen anddaam o ñuxur ole de aca bismila
Ka jeg ka refna no ndaxar ,
axa
ka andoona yee xaƴa yoq we andiran .
axa
yaam ndaxar o ɗeetanga o ñoot ole i ñotaa comme ke i nqaɗaq
axa
ande ka i suta ka ta layaa gaz carbonique
gaz carbonique
suta ka da layaa oxigéne kam in
wa oxigéne
Ga'aa ndaxar ne
axa
ken gaz carbonique fene i suta
axa
ten a aspirer a
bilahi
a yet cooɗ a in oxygene fene i nqaaɗaa.
Trés bien
Donc a reta bo xaye o maaf taxar ke
axa bilahi
I njegkatee oxigéne fa i nqaaɗna
bilahi
Gaz carbonique fe na envoyer itka atmosphére
bilay
To gaz carbonique oxu na xaɗan xan o xon
kene kay jegee fa lay .
Dèjà kene etu ref dangers fa etan fa andoona yee ten refu a kot taxar ale fo fene i mbi'aa no taxar ke.
Bilahi bilahi
Ndaxar ka ref ka andoona yee ka saq o ñoow no kiin ten saqu o ñoow in to wiin we andiranooyo.
Bilahi
Je me repete gaz carbonique fen i suta
axa
taxar ke naa nqotan a ngeekin
A ngeekin
Meme oxigene fene i nqaaɗaa,
Bilahi
lakas ka ten refu yee
axa
A teƥ wagee jeg to taxar to taxar njegee
mukk Waagee ref de,
Waagee jeg
Waagee ref mukk
Ga'aa a naf ake a naf aken taxar ke
axa
fo fo a paƴ ake den
A paƴ ake den
Den na mbiltere'aa foof le .
o xaaga mat koy
anda roog fe deɓanga
axa
Foof le fudwanga
axa
a jega filtrage fa ta ref kene wara no jang no école
école bilaay
i a jega na tige fi'aa ba ɓaat o ŋaayaa
ba ɓaat o ŋaay
ndaxar na fi'an
<hesitation> <hesitation> cycle de l' eau
Bon koy xaye i protéger anga taxar ke anda yee meme i proteger a xa ñis in.
bilahi bilahi
kene daal bug 'um ô ɓaat teen parce ka ta lay ee

kene ref ka andoona yee ka wodnayo
jerejef jerejef
maintenant no engrais fen nu layna
axa axa bilay
l' engrais chimique ka ka jeg na ta wareena utiliser tel tokoy i njangnan o ten
I njangnan o ten
II ka cooxel xa saax xe rek ngar yipaayo, mbisaa, mbi'aa na andoona yee refee na.
oxa xaaga de
Donc i mbara asister te el par un technicien oxa andoona yee a anda ne engrais fi'tel
ta encadrer a nuun
II ka i mbi'an bo lora qopx in i lor lanq ke yaam lang ke ka ka ka lanq ke gaa nqonaq teen.
bilahi
Nen o yipin ta may a dakwiid tookof
Merci
Donc kene aussi maxey xeɗa nuun bon we gérer na kene peut etre dans les commune a njikwatanga in na engrais ke a lalgan a den ne ta utiliser tel
Trés bien kene koy o maad oxe
Engrais moom ko xooxa un petit espace, o bug o jeg teen mayu,
bilaay
<music> a jega njiriñ no production fa
axa
Yaam o ndik rek o xooxaa bug o waaɗ teen mayu,
jeg mayu <hesitation> <hesitation>
Xaye nous sommes en dangers in fop yaam légume naa inooraa saas i mbadee ma ndaa anda ne engrais yipel
bilay ten a yipel de
ten taxu ta maya ne ta mayitna
wawaw
Production fe may prix fe yooɓ koy ma na den naaga.
bilay oxaaga de,
To kan nqooxaa espace neewu
bilay
kene naa ɓekaa teen wiin we ndaa i anda yee malee in,
malee in de malee in
Parce que a cir a mayu ke andoona yee owey took in xaye o ɗeetangaan nand ne kene taxu i njegin.
bilay
Iyo maxey jeegloxa koy nanaa
Merci merci l' homme de ɓoof

A jega o njiriñ comme ko rawaa gon le anddaxong vraiment content nam vraiment intervention ;fra ne a jega njiriñ a paax a paax a paax a paax merci beaucoup kon a fi'angan rek o fog ole in way ngidma nuun sante'a nuun. Ngidma wene andoona yee den nqooytu fo we andoona yee fop nqooytee ta ref Monsieur Mbaye Diene manaan saax le a ngegej Abdoulaye Dar manaan saax le mbind Njuma . Saliou Diouf o Farar Arona Ba o Ndon Njase Ndiaye Supa sereer Maguette Diene no saax le baŋaj fo fatou Faye no saaxle mene o njoɓ quartier esclale fo o xene andoona yee ten falaku xooyta directeur in woy simnang a paax a paax to njaajefalang a paax a paax bon a fi'angaan rek i nqeɗahin a nuun jam rek nqeɗa nu yong jam ,jam fa jam bo no tening fe fa gara modou Ndiaye fi'angaan.